mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd gu rafet <hesitation> b ngeen wéy di ànd ak programme mu rajo Alfayda FM tey la smadi juróom-ñaari fan ci weeru decembre atum deux mille vingt deux <breath> ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ak ci <hesitation> bitim réew am bégte dikkaat fii ci kattanu borom bi ngir waxtaan ak yéen ci émission :fraboo xamante ne <breath> dafa soxal li nga xamante ne moom moo di Tekki ndaw ñi ñu ànd ceeg projet Agri Jeunes <breath> <hesitation> mu ñeel <hesitation> yeete gi jëm ci li nga xamante ne moom mooy di ndaw ñi ak jigéen ñi jëm ci li nga xamante ne moom moo di wàllug <hesitation> suuf si loolee nag tax na ñii di waa projet bi nga xamante ne moom moo di <hesitation> Agri Jeunes Tekki ndaw ñi lëkkaloo ci ak CNCR di ci waxtaanee li nga xamante ne moom moo di <hesitation> li ma leen wax sànq <breath> <hesitation> tey nag ñu ciy dalal ki nga xamante ne moom moo di Sokhna Awa Touré nekk présidente des femmes
présidente colège des jeunes
nekk présidente collège des jeunes <hesitation> ci CNCR Agri Jeunes <hesitation> moom la ñuy jox kàddu gi <hesitation> moom Sokhna Awa Touré présidente maa ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi
<hesitation> ma ngi leen di fay di leen jaajëfal <noise> maa ngi nuyu auditeurs yu Alfayda yëpp di jaajëfal képp ku ñuy déglu <breath> man maa ngi tudd Awa Touré madame :ra Thiaw nekk présidente collège des jeunes bu CCPA CCPA c' est le cadre de concertation des producteurs d' arachide mais itam maa ngi nekk membre si collège des jeunes bu CNCR <breath> toogal leen fi tey si cadre bi nga xamante ne <breath> moom la ñu tuddee convention wu Agri Jeunes ak CNCR ñu waxtaanee ci li nga xamante ne moom la ñuy wax si suuf si wàllu suuf jigéen ak ndaw ñi nan la ñuy def ba jot ci suuf si
voilà jërëjëf <noise> Sokhna Awa am nañu mbégte dalal la ci plateau bi ngir seq ak yow waxtaan wi <breath> <hesitation> ngir gën a yee ñi nga xamante ne ñoom ñoo di population bi waaye tamit <hesitation> ndaw ñi nga xamante ni am nañ wàll bu baax a baax ak jigéen ñi <breath> ci suuf si nga xamante ne moom la ñu war a jëfandikoo ñeel wàllu suqaleku di développement <breath> ñu àddu jëmale ci <hesitation> lëkkaloo gi dox ci diggante Agri Jeunes Tekki ndaw ñi ak <hesitation> CNCR bi nga xa ak CNCR bi nga xamante ne <breath> <hesitation> kenn nga ci liggéeykat yi foofu
<breath> waaw loolu suñ si waxee soo ñu ko waxee dañ siy sawar a tontu parce que yaakaar naa ne Agri Jeunes <breath> moom la ñuy wax projet bi nga xam ne moo ñeewal tekki ndaw ñi <breath> <noise> ndax gis nañ ni que chomage bi bëri na si Sénégal le président Macky Sall ak seen i initiatives ak gouvernement am <breath> depuis deux mille dix neuf la ñu taxawal li nga xamante ne moom mooy projet Agri Jeunes <breath> Agri Jeunes nag bu ñu koy wax c' est pour les jeunes ruraux ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi dëkkee ci àll bi

ci loolu nag moo waral tey comme CNCR kuréelu béykat la <breath> ay béykat ñoo ci dajaloo mu nekk plateforme bi nga xamante ne dafa dajale <breath> lii di trente deux fédérations fédération yooyu CCPA bi ma fi tudd léegi daf si bokk parce que CCPA ci mbéyum gerte lay yëngu <breath> mais am na ñuy sàmm am na ñuy napp am na ñuy def foresterie <breath> ak ñiy def transformation ak goupement des femmes yëpp ñu ngi ci biir CNCR kon daf ñuy soxal ci li nga xamante ne bu ñëwee pour jàppale ndaw ñi si àll bi ñu am xëy loolu daf ñuy soxla loolu moo waral tey suñu jàppaloo ak suñu lëkkaloo ak waa Agri Jeunes ngir énu mën leen jàppale ci li nga xam ne moom mooy sensibilisation bi jàppale leen si nan la ñuy orienté jeunes yi bokk ci <breath> àll bi ñu xam ne que projet bi moom <noise> moo ñoom ñoo tax mu jóg si loolu nag la ñu <noise> signé convention ak ñoom <breath> depuis deux mille vingt ba léegi ñu ngi ànd di sensibiliser di waxtaan kon tey su ñu demee ba toll si phase bi nga xam ne Agri Jeunes <noise> dem na ba ñu tànn ñi nga xamante ne ay ndaw lañ ñu war a jot si projet Agri Jeunes kon dafay jaadu <noise> ñu war a waxtaan ci li nga xam ne <noise> foncier bi enjeu la parce que tamit su fekkente ne ndaw bi dafa am projet te amul fu mu ko liggéeyee loolu tamit day nekk loo xamante ne <breath> du nekk luy jëmale dëkk bi kanam du nekk liy amal autonomie jeune bi kon dafay jaadu ñu waxtaan si enjeu wu suuf si suuf si nag buñ siy waxtaan il faut ñu ja <hesitation> wax d' abord si exploitation <noise> familiale mooy famille bi famille bi si boppam nga xam ne père de famille mère de famille <noise> ñoo si nekk <breath> des jeunes yu si nekk su fekkee dañu bëgg a liggéey il faut ñu <noise> fexe nan lañ leen ni jàppalee ba ñu am suuf boobu nga xam ne dina mën a permettre projet bi mu jàppale leen pour ñu mën a yegg fu ñu bëgg a yegg parce que bu ñu seetloo ne que li nga xamante ne moo ñooy autorités locales yi balaa ñuy dem ci ñoom dañu war a wax ak famille bi d' abord parce que jeune bi nga xamante ne dafa am projet famille bi si boppam <noise> ñoo ko war a gunge ñu xam ne projet boobu mu am tey su demee su réussir njëriñu famille bi la njëriñu ay parents am la kon donte li ñuy gis si Sénégal ne que jeunes yi ñu si bëri toppatoo wuñ wàllu suuf xëy na surtout sama mbokk yi nekk si àll bi <breath> ñoom ñu ci jàpp <noise> dañuy jàpp ne rek su liggéey jotee dinañ liggéey waaye xooluñu moomeelu suuf xooluñu <noise> tamit nan la ñuy def ba sécuriser suuf kon loolu noonu il faut ñu waxtaan si d' abord sensibiliser suñu parent yi ñu xam ne que suuf si nit ñi dañuy yokk waaye moom yokkuwul kon ñu xam ne li nga xamante ne mooy tax ndaw ñi tekki dafa nekk ci suuf parce que suuf si si lañ mën a sàmmee ci lañ mën a béyee ci lañ mën a defee lépp lu nga xam ne mooy activité agrosilvopastoral kon loolu noonu suñ ko sécuriser wul nit ki du ñeme <noise> ñëw gunge la pour investir xaalisam parce que ëllëg mën na nax saay kon loolu moo tax ñu ne nañ si waxtaan ñu fexe ba <hesitation> parent yi si kër yi ñu jàppale ndaw ñi nga xamante ne ñoo ngi bëgg projet bëgg liggéey nañ leen jàppale ñu sécuriser suuf <noise> ndax yaakaar naa balaa ñuy sécuriser sax il faut ñu may leen d' abord fi nga xamante ne foofu lañ war a <hesitation> béyee wala fa wala ñu sàmmee fa mbala ñu doxal fa seen projet loolu dañuy jàpp ne que <breath> parent bi si boppam muy góor muy jigéen ñëpp si li ñuy wax loi domaine national <breath> dafa wax ne képp kuy doomu Adama rek am na sañ-sañ si suuf si kon su fekkee ne dañu am projet mu bugg a liggéey si suuf war nañ mën a am sañ-sañu laaj suuf waaye balaa ñuy wax ak autorité locale yi ñoom waajur yi si kër yi naam dinga gis famille boo xam ne amuñu suuf su bëri mais si exploitation bi dinga gis ne que kii nga xam ne porteur de projet la war nañ ko mën a waxtaanee jàppale ko ba ñu mun a sécuriser suuf boobu mu mun a nekk loo xam ne dafa leen di jëriñ ñoom ñëpp
<hesitation> <hesitation> Sokhna Awa Touré <hesitation> sànq wax nga ko nee nga famille bii ñoo ci ëpp part de responsabilité <breath> ku wax njaboot dinga ne yaay ak papa ñoom ñooy kilifa ci famille bu nekk <breath> <hesitation> donc <hesitation> tey nga bëgg bëggoon naa nga gën ma xuusal ci lan moo war a doon responsabilité <breath> famille bi ci boppam yan jéegó la war a def pour yombalal xale bi wala jigéen ji mu jotee ci suuf soosu nga xamante ni tey <noise> wax nga ni bu ko amee mun na doon podoxndol <noise> ci wàllug développement
voilà loolu tamit dañ siy sawar tontu parce que yaakaar naa comme ni nga ko waxee <breath> ni liy seen res^ponsabilité mooy ñu fexe ba gunge xale bi ñu jàpp ne lii muy def seen avantage la ñoom ñëpp gën ko soutenir dooleel ko pour mu gën a yokk ngëm-ngëmam ci li nga xamante ne moom lay def parce que tey dèjà bu fekkente ne waajuram muy góor muy jigéen bu ñu dajalee seen famille ñëpp ñu waxtaan ak ñoom ñu xam ne ndaw bi yor projet kat projet exploitation familiale bi yëpp la parce que yaakaar naa doom waajur bu nekk <noise> boo sañoon tey sa doom wàcce la kon sa doom bu demee bajël initiative dugg si mbéy dina xeex exode rural dina xeex li nga xamante ne mooy ndóol dina xeex lépp loo xam ne moom mooy autonomie financière mu mën a am si li nga xam ne moom mooy famille bi dina fe fexe itam ba goxam sax war na mën a dem ba si gox bi sax li koy développé moom mu bokk ci kon loolu su ñu ko defee seen bopp yi war nañ mën a yombal ndaw bi si ñu attribué ko terre attribué ko terre boobu nag nekkul ñoom ñoo mën a joxe suuf si mais su fekkente ne yombalal nañ ko moom mun nañ ko gunge mu def demande dem adressé ko à la mairie su boobaa nag la autorité locale yi di am li nga xamante ne moom mooy seen ndimbal war a ñëw parce que ñi nga xam ne ñooy conseil municipal bi <breath> ñëpp ñi nga xamante ne dañu jug pour liggéey <breath> yaakaar naa ne bu ñu defee demande yóbbu ko au niveau de la mairie soo demee tey war nañ la gunge enregistré ko daal di lay jox li nga xam ne mooy reçu ñi nga xam ne ñooy autorités yi nag ñoom ñu doogay jël en main li nga xam ne moom la ñu war a def mooy <breath> fexe ba mairie bi ñu yebal def benn mission boo xam ne ordre de mission boo xam ne dañ koy jox waa comisson domaniale ñooñu dinañ dem fekki parents yi dinañ dem si dëkk ba <breath> yeggee foofu am na ay notables si si dëkk bi ñooñu nga xam ne prospection lañuy defi <breath> bu ñu yeggee énooñu ñëpp lañ ci boole pour ñu mun a xam ne suuf bii kat ñuy joxe amul ku ko moom suuf bii kat ñuy joxe <breath> ñoom ñi nga xam ne ay waajuram ànd nañ ci suuf bii ñuy joxe ba nga xam ne amul benn jafe-jafe ñoom ñu dellu si buñu dellu see si mairie bi

kon su ko defee bu boobaa <breath> autorité yi gën leen ko yombalal ak conseil municipal bi ñu def délibération li nga xamante ne <breath> moom mooy suuf boobu ñu mën a jox xale bi buñ ko délibéré ñoom su ko defee kan mooy approuvé loolu c' est le sous-préfët bu ñu ko approuvé nag ñoom ñu mën a jël lu nga xamante ne moom mooy <noise> suuf soosu ñu dellu si ñoom nga xam ne dinañ ko ko mën a délibéré physiquement mu nekk loo xamante ne moom moo ànd ak PV bi nga xamante ne moom la ñu woote woon pour moom mu moom suuf soosu bu ko defente ne nag ñu dellu si mairie bi enregistré ko ci documents foncières yi mun ko classé denc ko loolu permettre na xale bi mu sécuriser suuf si permettre na ko ba Agri Jeunes wala képp keneen ku mën a ñëw mun gunge ko ci liggéey bi dina mën a def investissement lourd yoo xamante ne leer na ko ne lii kat lu ñu sécuriser la suufam la mun na ci investir lu nekk pour mu mën a développé li nga xamante ne moom mooy <breath> li nga xamante ne moom la séntu woon si projet bi mën na dem ba am si lu kawe njortam te itam bu demoon sax tey ba état war ko yëkkati sax su boobaa dinañ ko mën a indemniser parce que dinañ xam ne <breath> ah kii kat may may waxal am na papier boo xam ne sécurisé na ko suufam kon loolu parents yi dañ ko siy gunge ak ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñooy autorités locales yi ñu jàppale leen ci <noise> ba ñu mën a xam fan la ñuy jaar pour mun a am suuf soosu loolu nag moo waral tey <hesitation> Agri Jeunes ak cogège CNCR ak waa CNJS ñoom ñëpp énu lëkkaloo pour jéem a xool nan la yan yoon la ñu war a jaar pour sensibiliser les jeunes parce que ñu si bëri <breath> intéressé wu ñu pour dem wuti suuf wala boog tey si suñu aadaag cosaan moo ñuy tënk boo gisee ne que si kër yi soo demee tey exploitation familiale famille bi <hesitation> parent ki ko jiite moo moom lépp mooy nekk ci moom moo moo yor dogal ci suuf si góor góor ñi xale yu ndaw yi mun nañ di béy de waaye li nga xamante mooy accès si suuf si tamit
waajur bi
kon ñoom su yombee rek si ñoom la parce que ñoom lañ mën a waxtaanal pour ñu mën a xam ne suuf bi ñiy jox xale bi nekk na loo xam ne c' est pour toute la famille su liggéeyee ñoom ñëpp ñoo siy am intérët
<hesitation> <hesitation> mais wax nga ko ne depuis deux mille vingt yéen a ngi ci liggéey boobu <noise> <hesitation> léegi tey mu def ab diir kon mais boobu ba léegi <hesitation> peut être <hesitation> daje ngeen ak xale yi

yan jafe-jafe ngeen jàpp ne <hesitation> moom la xale yi di am <hesitation> ngir jote ci suuf si mun nañ ci tàkk jafe-jafe yi ci famille bi jafe-jafe yi aussi ci autorités yi ndax buñ ne wàllu suuf joxe ko <hesitation> faaw ñu wax bokk moomeel bi maanaam mairie bi ci boppam

ak <hesitation> ki nga nga xamante ne mooy borom suuf bi wala waajur bi <breath> <hesitation> jafe-jafe yooyu yëpp bu ñu ko tegalee tey xale yi ban moo gën a doon seen jafe-jafe yu gën a métti ngir ñu jotee ci <hesitation> suuf si
<breath> waaw lu ñuy jafe-jafe yu gën a métti jàpp naa ne mooy comme lu ma wax sànq rek ñaar moo ci doon parce que benn bi mooy si famille bi des fois dinga gis famille boo xam ne amuñu suuf bu bëri <breath> tey boo demee pour wax ak ñoom rek pour jeune bi mën a am suuf lu ñuy njëkk a wax mooy suuf si bëriwul surtout les jeunes femmes jeunes femmes yi moom bokkuñ dañ leen di écarter wane ne ñii kat dëkkuñu fi dañuy sëyi
jigéen
jigéen ñi dañuy sëyi te alors que ñun ñëpp ñoo yem si suuf bi lu mu doon doon jigéen di sëyi su fekkee amagul jëkkër nekk ci kër gi war a liggéey jëriñ leen te ñu xam ne que muy góor xale muy jigéen ku ci am loo am ci kër gi lay dellu surtout les femmes kon su fekkente ne moom xale bu jigéen bi nekk na ci kër gi amagul jëkkër mu am projet boo xamante ne bëgg nañ ko financer mais amul suuf mais li ñuy njëkk a wax soo waxtaanee ak seen i waajur dañ la naan kii jigéen la day sëyi te jigéen amul suuf fii kër jëkkëram la am suuf nga dem sa kër jëkkër ñu ne amoo fi suuf parce que juddoo woo fi jigéen kañ la fay am suuf bu demee ba am fa doom parce que bu fa amulee doom moom bokkul mais su fa amee doom tey bés buy waajuram <hesitation> jëkkëram dëddoo su boobaa dinañ ne kat ah kii kat suuf bi war na ci am wàll ndax ay doomam war nañ si séddu mais tey même xale yu góor yi ñu si bëri sax dangay dégg énu ne ah c' est la famille ñun ñëpp ñoo bokk suuf bi doomu baay bi fii kii fii kon su ko defee dañu naan suuf bi ñun ñoo ko bokk munuñu ko jox kenn alors que même su fekkee ne yéen a bokk suuf bi am na pàcc boo xam ne war nañ ko ko mun a jagleel kon loolu benn jafe-jafe la <breath> ñaareelu jafe-jafe bi mooy jeunes yi seen bopp ñoom ñoo gëmul ne war nañoo mën a dem laaj suuf parce que dañ ñu ci bëri dañoo def seen bopp ne afaire coutume su papa nekkee fii amoo droit dem di laaj suuf ñenn ñi moom dañu def seen bopp ne ah suuf daal nekk na loo xamante ne waajur bi si kër gi rek moo koy gérer ñeneen ñi si des bokkuñu béy su jotee nañ béy <breath> su mbéy mi jeexee jeex na te alors que suñu bëggee retenir les jeunes si terroir yi ñu dëkk suñu bëggee jeunes yi tekki ñu xamal leen ni kat mun nañoo dëkk si dëkk bi ah juddoo fi liggéey fi tekki fi parce que comme niñ koy waxee ñun collège des jeunes bu CNCR on peut rester ici travailler ici réussir ici loolu nag boo ko bëggee day am mu lu mu àndal lu mu àndal mooy nga am foncier boo xam ne dinga fa mën a liggéey ñu jàpp ne que foncier benn espace de terre la boo xam ne mën nga fa liggéeyee lépp lu nga xam ne mun na la jural njëriñ kon loolu noonu moo nekk deuxième jafe-jafe bu nga xamante ne day am beneen bi wax nga ko mooy si autorités yi parfois dinga gis énoo xam ne dañuy def ay demandes toog ay at mais duñ ko saytu kon loolu tamit dafa bokk si ñu ñaax suñu autorités locales yi surtout conseillers yi ñu xam ne ñoom ñi leen voté pour ñu toog fa les jeunes bokk nañ si kon ñoom su nekkee ne nit ñi ñoo ngi soxla terre pour liggéey <breath> yaakaar naa ne bu ñu defee benn demande def ko fa war nañ topp liggéey bi ba nga xamante ne dinañ xam ndax suuf bii <breath> luñ ko war a attribué la wala luñ <noise> ko warul attribué la mais gis nañ ne que que tey daal ñoom li ñu gën a sawar mooy su fekkonte ne état indi na benn affaire wala benn bailleur jugee fële ñëw ne day def projet su boobaa <breath> donte moomuñu suuf bi sax dinañ ko gaaw a def <hesitation> délibération <breath> kon loolu nag moo tax muy ñaareelu jafe-jafe boo xam ne nit ñi ñoo ngi koy dund kon loolu tam moo tax ñu gën a nekk di conseiller di sensibiliser les jeunes et :fa les femmes pour wan leen ne ñoom ñëpp ñoo am droit am si suuf bi mais loolu yëpp dañ si boole famille bi parce que famille bi d' abord su famille bi d' accord ci loolu rek yeneen processus yi des mun nañ si gunge jeunes yi daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités locales yi su boobaa lépp lu nga xam ne soxla nañ ko si délibération dina gën a yomb
<hesitation> <breath> mais Sokhna Awa est ce que ndaw ñi ñoom iatami <sniffs> ci seen jëmmi bopp am nañ gëm-gëm ne soo amee suuf <hesitation> mun nga ci jaar développé est ce ndaw ñi am nañ gëm-gëm boobu
waaw am na ñu ko gëm am na ñu gëm ne ñoom mun nañu développé si suuf mais am na ñu nga xamante ne gëmuñu loolu gàddu seen saag dem si ville bi dem defi ji exode rural toog foofu di jaay ay mbuus di jaay ay lii moo leen gënal nga toog si fi nga xam ne ne fa nga dëkk nga béy <noise> récolter mu jëriñ la mais loolu tam dafay fekk <noise> mu am accompagnement kon dafay fekk ñun itamit ñi nga xam ne ñooy suñu autorité ñu jàppale ndaw ñooñu noonu je crois que loolu moo tax tey projet bi taxaw projet bi dafa ñëw pour gunge les jeunes yu nga xamante ne dañu bëgg a des ci suuf si béy wala ñu sàmm wala ñu def transformation wala ñu def foresterie ñu mën a nekk ñoo xam ne dinañ def activité yoo xam <noise> di génératrices de revenus la ñu mën a toog fi ñu dëkk kon loolu moo tax a jug projet bi te yaakaar naa ne mu ngi dox si loolu xëy na nag am na ay lenteur te loolu moo nekk lu nga xamante ne loolu lañ leen sant parce que tey jii pour jeunes bi gëm ne lii mun na nekk il faut mu gis ku réussir si loolu noonu
mais bii am na ñu ci jot a réussir
waaw parce que bii moom tollaguñ sax si phase bu ñu commencé seen activité dafa am ñaari pàcc dafa am ñoo xam ne ay agripreneur lañ dèjà dañu nekkoon ci activité <breath> ñoom ñu fekk leen si activité boobu pour renforcer loolu nga xamante ne loolu la ñuy def mais am ñoo xam ne dañu commencé si zero ñoo ngi nekk en formation ñooñu bu ñu paree seen formation <breath> lañ leen war a financer seen xaalis mais pour ñu financer jeune bi tam il faut mu am suuf bu mu liggéeyee su fekkente ne dangaa dañ la financer te amoo foo liggéeyee su boobaa <noise> tam projet bi du mën a dem loolu moo tax nag il faut ñu accompagner leen waxtaan ak seen i parents ñu mën a xam ne projet bii c' est des projets familial jeune bi su réussir famille bi la réussir al jigéen bi su réussir si njaboot gi la koy delloowaat parce que <noise> bu ñu xoolee main d' oeuvre familial jigéen ñi ñoo ci ëpp jigéen ñi li nga xamante ne moom la ñuy def ci mbéy mi ci Sénégal sax laay mën a wax quatre vingt quinze pour cent yëpp ñoom ñoo koy def ñoo ngi si toute la chaine de valeur te tey projet bi bàyyiwul bàyyiwul handicapé bàyyiwul képp koo xamante ne rek couche vulnérable nga war nga mën a bokk ci projet bi

te tey jii ñoom ñu ngi si phase su former <noise> ñi nga xam ne ñooñu lañ jot a tànn les agripreneurs ñoom dañ leen di former accompagné leen ci lu nga xam ne lañ leen ne pour ñu gën leen mën a yokkal doole si li nga xamante ne moom la ñu doon def mais ñi nga xam ne ci zero la ñu commencé foog ñu former leen wan leen yoon bi daal di leen di installé ñu mën a nekk ñoo xam ne dañuy commencé seen activité mu mun a nekk activité bu rurable mais comme nu nga ko waxee daal ndaw yi en tout cas dañuy continuer sensibilisation bi mais parce que tey ñi nga xamante ne moom mooy hic bi nekkoon ci ci ndaw ñi wàllu mbéy

vraiment nekk na <hesitation> espace boo xamante ne moo gën a tax ñu fière nekk des paysans on ñoo ngi dem partout dans le monde ñoo ngi nekk ak suñuy nawle mais ñeewuñu ñi nga xamante ne dañu toog si bureau parce que gis nañ ne que des modèles de réussite moo si nekk kon ñi nga xam ne gëmuñu loolu tam dañ leen war a sensibilisé wan leen ñu nga xam ne c' est des modèles de réussite ñu mën a topp ci tànk yooyu pour mën a def li nga xamante ne moom la seen morom yi def si wàllum mbéy pour mun a réussir
pour rassurer jeunesse bi lay mooy accompagnement wu projet bi
<breath> waaw pour rassurer jeunesse bi accompagnement wu projet bi mooy que ne képp koo xamante ne jeune nga am nga droit demander si projet bi nan ngay demander di nga ñëw inscrire parce que am na benn <hesitation> lii bu ñu joxe woon base de données la <breath> nit ñi dañuy inscrir foofu mais

tey fii au niveau de Kaolack am na an Agri Jeunes am na fi antenne am fi ay représentants <breath> képp koo xam ne sax bëgg nga lu la gën a leer si sa mun nga dox dem ba si foofu nga toog ak ñoom waxtaan
fan la antenne bi nekk
antenne bi mu ngi mu ngi fii nii nuñ koy waxatee côté Ndorong côté Ndorong la nekk maintenant su fekkente ne bu dul loolu soo duggee si si internet bi soo tapé site agri Jeunes di nga gis Agri Jeunes

documents yi ñu soxla yëpp mi ngi fa ku ko ku si bëgg a inscrire nga inscrire même en dehors de ça ñi nga xam ne ñoom ñooy CNJS ak CN <hesitation> CNCR amoon na ay liggéey yu ñu defoon en amont

waxtaan ak maires yi ñu convoquer les jeunes yu nekk si dëkk yooyu pour ñu wan leen lan mooy projet Agri Jeunes <breath> Agri Jeunes lan la fas yéene def lan la ñuy xaar si ndaw yi ñooñu inscrire ñi bëgg a inscrire inscrire <breath> maintenant ñu ñëw def sellection mais sellection bi dafa composé woon ñëpp ñu nga xamante ne dañuy yëngatu te nekk en collaboration :ra ak Agri Jeunes les maires yi les * SDDR yi DRDR yi ANCAR tous les structures <noise> yu nekk si si état bi ñu nekk ñoo xamante ne dañ leen bo Anpej boole leen si accaompagnement bi ak waa waa CNJS ak CNCR yëpp pour ñu mën a def processus de sellection boobu ba tax na ñi ñu jot a tànn fii si région de Kaolack de département Nioro la département Nioro la ñu tànn mais yëf yi day continuer kon deux mille vingt cinq lay jeex du ñu yem si ñooñu kese parce que projet bi war na laal cent cinquante mille jeunes

au niveau national <hesitation> wala fii Kaolack
fii fii au niveau de Kaolack war nañ fexe <hesitation> au niveau national quarante cinq mille jeunes au niveau <noise> de Kaolack war nañu fexe ba balaa projet bi di jeex jeunes yooyu ñu wax énu touché leen
au niveau national mooy cent cinquante mille jeunes
waaw
au niveau de la région de Kaolack
de quarante cinq mille quarante cinq mille jeunes
quatrante cinq mille jeunes ok
voilà te instant bii lu ñu tànnagum si li nga xamante ne ñoom ñooy ñiy doog a commencé formation jàpp ne cinquante deux jeunes yoo xamante ne ñoom lañ war a ñoo ngi nekk en formation ñenn ñi sax am na lu ñu jot a def ak ñoom si ay <hesitation> ventes en ligne pour que su nga suñu demee ba ñoom ñu installé wu nekk si <noise> seen projet su boobaa éniy def vente en ligne parce que comme ni ko ñëpp di defee yaakaar naa loolu sax dinañ si waxtaan parce que am na yeneen thèmes yoo xamante ne ci loolu lay wax ci li nga xamante ne moom mooy <hesitation> vente en ligne jaay bi nga xam ne ñu ngi koy fef en ligne te loolu ñi nga xam ne ñoom lañ sellectioné ñooñu la ñuy defal formation boobu pour que ñoom ñu gën a xam ne mun nañu nekk si seen fu ñu nekk ñu mën a jaay seen lu nga xam ne mooy seen produit en ligne
cinquante deux jeunes yooyu nan ngeen leen <hesitation> jëlee ñoom dañoo am suuf ba noppi wala ci yan critères la
waawxam nga balaa ñu lay jox da li ñuy wax ne que il faut <noise> nit ki am fu mu liggéeyee fu mu liggéeyee mooy foog nga am suuf boo liggéeyee parce que bu ñu defee sellection bi dañuy def sellection en atttente dem seeti la waxtaan ak <noise> sa famille ba xool ndax am nga pare nga pour ñu gunge la nga am fan fi ngay mën a defee sa activité et tout ci loolu nag la ñuy sukkandiku parce que tam mooy lu ma wax sànq <noise> su fekkee nit ki amul fu mu liggéeyee tam wax dëgg fa yàlla kooku du neex a accompagner il faut nit ki am fu mu liggéyee pour nga mën a nekk koo xamante ne soo suñ la joxee li nga xam ne moom mooy sa finacement di nga mën a liggéey xam nga dèjà kon su fekkee ne ñi nga xam ne ay agripreneurs lañ énooñu am nañ fu ñu nekk dèjà ñooñu dañ leen dee gunge si lu nga xam ne moom lañ doon def mu gën a mun a performant yokkal leen seen activité ba nga xamante ne su ëllëgee dina leen mën a yóbbu fi nga xam ne foofu lañ bëgg a yegg waaw
activités yi est ce que mën nga ñu koo fàttali lan mooy activités yi gànnaaw ba mu la sellectionné former la ba noppi nga am suuf yan activité moom moo fay am
waa activités yi mooy li nga choisir pour def parce que am na ñoo xam ne dañu choisir yar xar jaay am na ñoo xam ne maraichage la dem choisir am na ñoo xam ne aviculture la ñu choisir am na ñu nga xam ne marai <hesitation> yar nag jaay la ñu choisir ku si nekk dafa am projet boo choisir si projet boobu nga choisir ñoom si lañ lay former gunge la si nga installé wu di def sa activité boobu di yar di jaay wala ngay béy di jaay wala ngay def sa transformation ku nekk yaa xam li nga tànn si loolu lañ lay loolu mooy nekk sa activité booy def voilà
mais dañ la ciy tàggat ba noppi
waaw dañ la siy tàggat parce que nit ki soo ko tàggatul soo ko joxee xaalis day seey nit ki il faut blaa nga koy jox dara da nga koy tàggat en plus su fekkee damay ñëw pour def élevage te tàggatuñu ma ñu ñëw rek jox ma xaalis pour ma dem yar nag ah su boobaa du ma mën a réussir parce que xaw ma dara si nag bi mu loolu moo tax ñoom dañ lay tàggat ba pare suñ la tàggatee ba pare doog lay accompagner nga installé wu ñu accompagner la ba duñ la bàyyi boo demee itam ba yar su dee jaay jot na war nañ la mën a accompagner ba nga écoulé sa marchandise boo xamee yoon bi di nga mën a continuer sa activité te yaakaar naa si biir formation bi lépp luy marketing lépp loo xamante ne dina mën a tax ñu xam marché beeg yëpp dañ lee koy wan former leen si ba suñu génnee installé wu dinañ mën a yombalal seen liggéey ci loolu nga xamante ne moom lañ nekk di yëngatu
<hesitation> mais projet <hesitation> tekki ndaw ñi Agri Jeunes boobee lii yëpp lan la si mën exactement lan mooy objectif visé
waaw objectif bi mooy que ne ñu xeex li nga xamante ne mooy chomage <noise> parce que gis nañ ne que nit ñi dañuy yokk ndaw yi dañuy yokku chaque année nga gis si marché d' emploie bi ñaata ay milliers de <noise> jeunes énooy ñëw pour pour wut emploie te gis nañ ni ñëpp mënuñu toog ci buraeu y' a des gens yoo xam ne jàng nañu réussir am na ñu nga xam ne am nañ seen métier mais am na ñoo xam ne amuñ benn profession kon pour ñu mun a xeex chomage boobu noonu il faut ñu teg projet yoo xamante ne dina mën a jàppale ndaw bi ba nga xamante ne su nekkee si <hesitation> activité boobu dina am lu mu liggéey mu mun a toog fu mu dëkk parce que tam xeexaale exode rural parce que gis nañ ne que <inhales> ñëpp ñi nga xam ne énu ngi si zone rurale bi li tax ñuy daw di dem si dëkk <hesitation> ville yi parce que dañoo amul lu ñu yëngatu boo xoolee ne nawet jot na nga béy ñetti weer nga war a toog juróom-ñeenti weer te yoroo dërëm amoo benn activité boo def lan la ñuy def dañuy gis ne que jël sa bagage dem si ville bi uti loo yëngatu ba nawet dellusiwaat nga doog a ñëw kon loolu dafay baax pour mën a wàññi chomage bi si dëkk bi ñu jàppale ndaw ñi si finacement seen bëgg-bëgg mooy man kay élévage laa bëgg def <noise> peut être am nañ ci xam-xam am si le mais amuñu moyen financière pour def seen ay activité boobu kon suñu amee tey ku leen si jàppale ah dañuy dem def si loolu nga xam ne seen passion la te bu boobaa <noise> dinañ wàññi chomage bi baax a baax
voilà Sokhna awa Touré moom mooy suñu gan ci émission bi nga xamante nitey ñu ngi ciy waxtaanee lu jëm ci wàllug <hesitation> suuf si ngir <hesitation> mu gën a yomb ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw ñi moo xam góor ñi wala jigéen ñi <breath> rawatina anam gi nga xamante ne noonu la ñu leen koy joxee ba mu mën a doon sukkasndekuwaay ci ñoom ngir ñu mën a amal li nga xamante ne moom moo di seen i yëngu-yëngu comme ni mu ko waxee léegi <breath> ci wàllu <hesitation> activités yi nga xamante ne moom la ñuy def moo xam lu jëm ci wàllu yarum ganaar <breath> yarum xar yarum nag naka noonee béy wala yeneen yoo xamante ne dafa ñeel wàllug suuf si si dëkk kaw gi ak fu waay nekk rek te am suuf soosee te mun a yëngatu ci fànn bi <breath> ñu waxtaanee li nga xamante ne moom moo di wàllug chomage bi wax nga ko sànq ñàkkum xëy mi fi mu ne <hesitation> bëri na lool ci réewum Sénégal bu ñu koy xayma <breath> bu fekkente ne projet bi ñëw na mën na cee indi ay <hesitation> saafara yu bëree bëri <breath> waaye ndaw ñu bëri dañoo gëm ne ñoom li nga xamante ne moom moo di seen jubluwaay mooy dem ca biti réew <breath> ngir daal di amal foofee seen i activités mooy tekki bi gën a gaaw <breath> loo leen di wax
<breath> waaw loolu <hesitation> lu ñu leen di wax rek mooy que ne ñu gëm ne war nañu mën a tekki fii si fu ñu dëkk <breath> parce que imigration clandestine dafa nekk loo xamante ne jaay sa bakkan la te itamit ku nekk fu sa wërsëg nekk yaakaar naa foofu nga war jaayantee pour mën a am li nga bëgg su fekkente ne ñun ñëpp dañu jàpp ne Europe eldorado la ñu amana ñu fa nekk di dund loo xamante ne duñ ñu ko wax dañuy jékki-jékki ñëw fii vac